Toerana kanto dia kanto satria dia mampiseho ny fimposahan'ny masoandro vao maraina izy ary ny manodidina azy dia feno farihy sy ankanton'ny lanitra koa anefa.

Lovia fotsifotsy, izay ahitantsika sakafo maro dia maro eo amboniny. Izy io dia sakafo afaka atao sakafo maraina, anisan'izany ireo voankazo maro dia maro toy ny zavoka, ny akondro. Ahitana mofo dipaina ihany koa anefa azy.

Fitaovana maro dia maro izay amidy ao amina tranom-barotra iray. Izy ireo dia samy manana ny vidiny avokoa nefa ny mampitovy azy dia fitaovana entina manao mofomamy daholo ary fitaovana tena ilain'ireo mpanao mofomamy.

Toerana malaza iray eto an-drenivohitra, tsy aiza izany fa eo Analakely. Maro dia maro ny mpandalo mandalo eo isanandro, nefa na andavanandro izany, na koa ny mandritra ny andro fialan-tsasatra. Ahitana ihany koa anefa eo mpivarotra zava-pisotro sy hanin-kohanina maro dia maro.

Trano, toerana. Sary iray maneho ny mampiavaka ny trano malagasy. Trano malagasy izay misy maro dia maro any ambanivolo ary ahitana sarety eo ivelany. Ireo trano ireo moa dia marihana fa vita avy amin'ny biriky sy tanimanga.

Famantaran' ora amin'ny lokony marevaka dia marevaka tokoa ary manintona ny maso. Izy io dia afaka entina mandehandeha, ary mety ho an'ny rehetra, na ny lahy na ny vavy ihany koa nefa.